Omiti odha simana molwaashoka ohadhi tupe iikuni yoku tema oshowo iiti mbyoka hatu vulu oku longa mo iipundi yoku kala omutumba, iitafula yokunyolela uuna aanona yaya koosikola nenge momagumbo. Omiti odha simana omolwaashoka momiti omo ha mu ningwa oombaapila moka hatu vulu oku thaaneka mo nenge oku nyola mo.

Pethimbo lyoondima aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okulonga momapya gawo ,oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa ndjoka ya yelwaayelwa nohaga lumbakanitha nawa evi opo iimeno yawo yimene nawa.

Aanafaalama ohaya nduulukapo oondama dhawo dhoku kwatelamo oohi nokudhi tekula, nelalakano lyoku tidhapo omukaga nokuninga oshimaliwa okupitala melanditho nokuulukila aatalelipo.

Omboga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka hayi kunwa kaanaafalama, nohayi gandja oompito dhiilonga moshigwana opo aanyasha yakalonge miikununo nokweeta iiyemo okupitila melanditho.

Otuna iikwamawawa oyindji mbyoka ha yi kala momagumbo, nikwamawawa mbika oha yi tulwa kiikuku, no kiikuku, hika oha ku kala Kuna sha omeya, osho wo natango iikulya yawo. Iikwamawawa mbyoka tuna momagumbo ongaashi, oombaka, oonguti osho wo oondjuhwa.

Oondjuhwa odho iikwamawawa hayi hapa nawa uuna omvula ya loka, ohadhi li oongala ndhoka hadhi kala dha sheneka nawa nosho woo omwiidhi nohadhi paluka nawa komalutu nokuvala nawa.

Mongashingeyi, konyala aanamapya oyendji ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo pethimbo lyoondima. Ihe methimbo lyonale aanamapya oyali haya longo kuyoyene koonyala, haya longitha uundoongi oshowo oongombe.

Pethimbo lya nakanena aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo, omanga yalwe mbika itaya vulu okufuta omambakumbaku ohaya longitha oondongi nenge oongombe okupulula omapya gawo.

Uuna aantu yamana oku teya , ohaya ka yungula po iilya piipale. Naawambo ohaya longitha oontungwa dha andjuka nawa okuyela iilya yawo.

Aanafalama ohaya tekula uundjushona noku wu sila oshimpwiyu shoku wupa omeya niikulya opo wu wape wukoke wo wuvalathane opo wiindjipale.

Ethimbo lyoondima aakwashigwana ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Oshoka ogo gamwe go miilongithomwa mbyoka yeelwayelwa nohayi lumbakinitha nawa evi opo iimeno yivule okumena nawa.

Una omvula ya loko, iishana noondombe ohayi udha omeya, moka hamu mene iimeno yomaludhi ga yooloka, ngaashi omavo noombundju, oshoka omeya ogo omwenyo.

Aantu ohaya ka talela po omahala ga yooloka nelalakano lyoku inyanyudha noshowo okutala nkene eshito li li muuyuni. Eshito ngaashi omiti ohadhi kala dha ziza nawa nongwena tayi monika nawa yo tayi nyanyudha aatalelipo. Ohaya kala taya yotha oonyama dhawo yo taya nu uukunwa wawo yo taya hapula wo.

Otu na omahala gamwe ngoka ga mbugala, kaagena iinima oyindji yopaushitwe ngaashi iimeno, noha ga ithanwa ombuga. Evi lyokombuga olya yooloka komavi omakwawo ngaashi gomiiheke.

Otuna omaushitwe ga yooloka notaga hokitha moka omahala gamwe ga kundukidhwa koondundu, nokoondundu hoka oku na omamanya ngoka omawanawa notaga hili aataleli po. Oku na wo omiti noshowo oomwiidhi.

Etosha olyo ehala limwe ewanawa okutalelapo ohatu adhamo iithitukuti oyindji, niithitukuti yimwe mbyoka hatuvulu oku adhamo mEtosha ongaashi Uumenye, Oongolo, Oonduli oshowo Oondjamba.

Otuna omaushitwe ga yooloka notaga hokitha moka omahala gamwe ga kundukidhwa koondundu, go ogena nomapola goku enda oohauto ga taakana mokati kiihwa gu uka moondundu.

Uuna shiyenga shaNangombe ega dhenge pevi, omwiidhi ohagu mene nokuziza nawa noonsheno ohadhi sheneke nawa, noondjuhwa ohadhi napa, nokuvalathana nokwiindjipala.

Omatala ogo ehala lyomalandithilo hoka haku adhika iilandithomwa yomaludhi agehe. Aantu ohaya mono ompito yoku ka landitha iinima yawo yoshiwambo ngaashi iilya, iilyalyaka, omakunde, uusila, omboga nayilwe ya gwedhwa po.

Ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo shoka shayelwayelwa nosha talikako shina oshilonga, oshoka ohashi gandja omagadhi haga vulu okupanga omikithi dhi ili nodhi ili, mwakwatelwa uuwehame womakutsi.

Otuna omikalo odhindji ndhoka dhokutekela iimeno, moka mwa kwatelwa omukalo goopaipi hadhi andjaganekwa moondjila ndhoka dhili pokati kiimpungu nomukalo nguno ihagu mana po ethimbo lyomuntu.

Una omvula ya loka nawa iishana, oondombe osho wo omatale oha ga kala gudha nawa omeya. Naakwashigwana oha ya longitha oonete dhawo osho wo uundjolo opo ya ka kwate omweelelo.

Otuna omaludhi giikwamboga yayoolokathana. Iikwamboga mbika ohayi gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana okulonga miikununo nokulanditha opo yamone iiyemo yokwiikwathela.

Omiti ohadhi gandja iikuni, omuzile oshowo iiti mbyoka hayi longithwa oku nduluka po iihongomwa yomaludhi ga yooloka ngaashi iitaafula yokulila oshowo iipundi yoku kala omutumbwa, mbyoka hayi longithwa pomahala gomainyanyudho.

Omatala ogo ehala lyomalandithilo hoka haku adhika iilandithomwa yomaludhi agehe. Ano ohaya mono ompito yokukalanditha iinima yawo yOshiwambo ngaashi, iilya, iilyaalyaka, omakunde, uusila, oomboga nayilwe yagwedhwa po.

Otsino oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yathanekwa kiimaliwa yaNamibia. Ohayi gandja iiyemo moshilongo nonyama, na ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha noyilimo yagamenenwamo.

Pethimbo lyoondimba, aanafaalama oha ya lo githa omambakumbaku, oku longa omapya gawo. Oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya yelwayekwa, no ha yi lumbakanitha evi opo iimeno yi mene nawa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo yomokuti. Oshi na omukati ngoka hashi vulu okulongitha okufula mo omiti, noshinamwenyo shino osha nika oshiponga.

Pethimbo lyoondima aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula , okulonga omapya gawo, oshoka ogo gamwe yomiilongithomwa yayelwaayelwa mbyoka nohayi lumbakanitha nawa evi opo iimeno yimene nawa.

Otuna uudhila womaludhi gayooloka ngaashi oonguti ,ooshukutula noshowo omahwiyu ,okadhila kehwiyu ohakalondo kiitayi yomiti.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga ya yoolokathana, ngaashi oomboga oonyanga osho wo omanyoto. Aanafaalama ohaya kunu omatama nelalakano ya landithe, yo ya monemo oshimaliwa shawo ya vule oku ikwathela.

Uuna omvula ya loko iishana noondombe ohadhi udha omeya. Moka hamu mene iimeno yomaludhi ga yooloka . Ngaashi omavo noombundu oshoka omeya ogo omwenyo.

Pamuthigululwakalo oomeme oya simaneka okuzala oondhelela dha fumikwa niiyuma ohayi humbatwa pomitse yathilwa nomavi e tayi tilwa omeya. Oomeme ohaya zala wo omihanga niindjendje moothingo dhawo.

Otuna iinamwenyo oyindji ngaashi iikombo, osho woo oonzi. Oonzi oyo iinamwenyo yimwe iinambili. Oshipa shonzi oha shi longithwa okuninga iikutu, osho uunima wo ku iyopaleka momakutsi.

Otuna omaludhi gayooloka giikwamboga . Iikwamboga mbika ohayi gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana okulonga miikunino nokulanditha opo yamone iiyemo yokwiikwathela. Iikwamboga oyo yili iitungithi yolutu.

Otuna omahala ngono ga longwa gokwiinyanyudha, hapu kala puna iitafula niipundi , mbyoka hayi ningitha omuntu akale u uvite etumba leela. Komeho gomahala ngono ohaku kala kuna uushipe mboka hawu monika nawa, ngaashi omeya nuugwena ano omwiidhi gwa ziza nawa.

Moshikunino shiinamwenyo otuna mo iinamwenyo yayooloka ngaashi oongolo osho wo oonduli na iinamwenyo oyo tuu mbika ohayi gandja iiyemo moshilongo uuna aatalelipo tayeya okutalela po.

Ongandu oyo oshinamwenyo shomomeya. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga, oshoka ohashi vulu okunina po nenge okulya omuntu. Oshipa nomayego gawo oge na ongushu.

Aanafalama ohaya nduluka po oondama dhawo yene dhoku kwatelamo oohi, nelalakano lyoku dhi muna, opo yu ulukile aatalelipo, noku ninga iiyemo oku pitila melanditho.

Pashiwambo nale aantu okwali ya simaneka omatiti . Uuna omuntu e ya okutalela po oha pewa ondjuhwa ya longekidhwa nawa yi li metiti ndyoka lya tholomwa mevi lyelowa.

Aanafaalama ohaya tekula iikwamawawa yomaludhi gayooloka ngaashi oondjuhwa, ohaye dhi pe omeya go kunwa nosho woo iikulya yokulya. Oondjuhwa ohadhi gandja iiyemo uuna dha landithwa nenge omayi gawo ga landithwa po.

Okamenye oko oshinamwenyo, shimwe shomiinamwenyo yomokuti. Oka talikako kena ongushu, noka yelayelwa opo kathaanekwe kiimaliwa yaNamibia.

Aanafalama oha ya kunu iikwamboga yomaludhi ga yooloka, ngaashi omboga ne lalakano okulanditha osho woo okugandja iilonga, kwaa mboka yahala iilonga yo moofalama. Ohaya landitha nelalakano opo ya monemo oshimaliwa sho kwiikwatha osho woo omweelelo.

Otuna omahala gamwe ngoka gambugala, kaagena iinima yo pawushitwe oyindji ngaashi iimeno noha ga ithanwa ombuga. Nevi lyokombuga olyi ili okuyelekanitha nomavi omakwawo ngaashi evi lyoshiheke.

Moshikunino shiinamwenyo otunamo oongolo ndhoka hadhi gandja iiyemo moshilongo uuna aatalelipo yeya oku talelapo. Oshinamwenyo osho tuu shika ohadhi gandja wo onyama niipa.

PaShiwambo aayenda ohaya telekelwa iithima yomahangu mumwe nomboga nomagadhi goongongo ga ikalekelwa geli pooha. Poompito dhimwe ohaya longekidhilwa oshigali shomakunde omatokele.

Pashiwambo aayenda ohaya telekelwa iithima yomahangu pamwe nomboga nomagadhi goongongo gi ikalekelwa geli pooha nopoompito dhimwe ohaya longekidha oshigali shomakunde omatokele.

Aanafalama oha ya tekula iikwamawawa ya yooloka ngaashi oonguti, oonkanga oshowo oondjuhwa. Oondjuhwa oha dhi gandja iiyemo uuna dha landithwa nenge omayi gadho ga landithwa opo aantu ya vule okwiikwathela mokugwanithapo oompumbwe dhawo adhihe.

Aanafalama ohaya kunu omaludhi giikwamboga ga yooloka ngaashi oomboga nelalakano oku landitha, oku gandja iilonga kaanamukunda nenge kaantu yomoshitopolwa yo ya vule oku mona mo omboloto dhawo oshowo oshimaliwa shayo shpaumwene yo ya vule oku landa oombuto yo ya kune iikwamboga oyindji yomaludhi ga yooloka.

Aanikunino ohaakunu iikwambonga yayolokathana ngaashi oonyanga, omatama, uunawamundesha nosho woo oombonga. Iikwambonga mbika ohayi gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana ngaashi okulonga miikunino, nokulanditha iikwambonga yimwe opo aantu yamone iiyemo yokwiikwathela.

Aanafaalama ohaya tekula oombaka nelalakano dhi valathane noku dhi etela iiyemo okupitila mokulanditha uumbaka mbu uushona noombaka ndhi oonene nenge omayi gadho.

Pethimbo lyoondima aakwashigwana ohaya longitha omambakumbaku okulonga omapya gawo, oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya yelwayelwa nohayi lumbakanitha nawa evi, opo iimeno yimene nawa.

Aantu ohaya ka talelapo omahala ga yooloka, moka haya kanwa iikunwa ya yooloka, nokuyotha oonyama, nelalakano lyokwii nyanyudha. Eshito lyopaushintwe, ngaashi omiti dhaziza nawa, nongwena tayi monika nawa, ohayi nyanyudha aatalelipo.

Pethimbo lyokulonga aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku oku longa omapya gawo oshoka ogo gamwe go miilongithomwa mbyoka ya yelwa yelwa ,nohayi lumbakanitha nawa evi opo iimeno yimene nawa.

Pethimbo lyokulonga aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okulonga omapya gawo oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa hayi yelaayelwa nohayi vundakanitha nawa evi opo iimeno yimene nawa.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aatekuli ohaya si oshimpwiyu shiku dhipa iikulya nomeya opo dhi wape oku koka nosho woo oku vala nawa.

Iikunino yoomboga ohayi gandja oompito dhiilonga moshigwana, nohayi eta iiyemo okupitila melanditho opo aantu ya vule okugwanitha po oompumwe dhawo adhihe.

Aantu ohaya ka talela po omahala ga yooloka nelalakano lyokuinyanyudha noshowo okutala nkene eshito li li muuyuni nenge omahala gi ili nogi ili. Ohaya kala nduno taya yotha oonyama dhawo yo taya nu uukunwa wawo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo mokukala ngoka gu uthwa goku pitithapo ehala pokati koshimeno noshimeno opo kayi kale ya thinana noku imanenapo ombepo.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga ya yoolokathana ngaashi oomboga nayilwe ya gwedhwapo. Nelalakano lyokuninga oshimaliwa oku pitila mokulanditha koositola dhoka hadhi landitha, nokaakwashigwana yeli momudhingoloko ogo tuu ngoka.

Moshikunino shiinamwenyo otuna mo iinamwnenyo mbyoka yanika oshiponga ngaashi oonkoshi. Onkoshi oyo oshinamwneyo shoka ihashi li omwidhi na ohashi tilika kiinamwneyo yilwe yomaludhi gayooloka.

Una aanafalama taya tekula oondjuhwa, ohaya munu oombuto dha yoolokathana, oonkadhi oshowo omakondombolo, nelalakano dhi valathane noku indjipala, opo dhi vule oku etapo iizemo iiwanawa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Omutekuli oha sile oshimpwiyu shoku dhipa iikulya nomeya opo dhi koke, osho wo okuvala nawa.

Uuna omvula ya loko omwiidhi ohagu mene nawa ngoka hagu liwa kiinamwenyo ngaashi iikombo, oongombe noonzi nohayi paluka nawa komalutu noku gandja iiyemo komutekuli oku pitila melanditho lyonyama nolyoshinamwenyo sho shene kondanda lunde.

Otuna iinamwenyo yomokuti ya yooloka moka mwa kwatelwa oonduli. Onduli oyo oshinamwenyo shomuthika omule muuyuni no hashi shambukitha omeho gaatalelipo.

Pethimbo lyoondima aakwashigwana ohaya longitha oondoongi, oongombe oshowo omambakumbaku okulonga omapya gawo, oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya yelwa yelwa no hayi lumbakanitha nawa evi opo iimeno yi mene nawa.

Monale pehala lyokupulula nomambakumbaku aantu oya li haya limi koonyala, e taya kunu yoyene koonyala, ihe methimbo lyongashingeyi aantu ohaya pululitha oondoongi, oongombe oshowo natango omambakumbaku. Ohaya longitha wo natango omambakumbaku ngoka haga longithwa okukuna.

Aanafaalama ohaya kunu nokukokeka oomboga, noomboga dhika ohadhi gaandja oompito dhiilonga kaakwashigwana okulonga miikunino nokulanditha miikunino nokulanditha koositola ndhoka hadhi landitha iikwamboga opo yamone iiyemo.

Aanafalama ohaya kunu iikwambonga yomaludhi ga yooloka ngaashi oombonga. Ombonga oyo yimwe yomiikwambonga ndjoka ya simana molutu lwomuntu naanafalama ohaye yi landitha koositola dhopopepi nenge dhomoshilongo osho woo kaakwashigwana opo ya vule yi imonene oshimaliwa.

Otuna iikwamawawa ya yooloka, moka mwa kwatelwa oonguti, oonkanga osho wo oondjuhwa. Aanafaalama oha ya tekula noku muna oondjuhwa, nel alakano oku ninga iimaliwa, oku pitila moku landitha, ondjuhwa kondanda lunde nenge omayi, opo ya vule oku gwanithapo oombumbwe dhawo no dhaa kwanezimo yawo.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga yomaludhi ga yooloka ngaashi oomboga nelalakano oku landitha koositola ndhoka dhomoshilongo nenge kaakwashigwana, opo ya vule wo oku imonena oshimaliwa shawo shoku iyambidhidha.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iithitikuti yomaludhi ga yooloka ngaashi oonduli. Onduli oyo yimwe yomiithitikuti mbyoka ya simanekwa moshilongo na osha gamenwa, na ohashi eta iiyemo moshilongo uuna aatalelipo yeya okutalelapo moshilongo shetu. Oha yeya okutalelapo moshikunino omo tuu moka muna iithitikuti omaludhi gayooloka mwa kwatelwa oonduli.

Momagumbo ogendji omuna iikwamawawa mbyoka hayi tekulwamo ngaashi oombaka, oonguti ,oonkanga osho woo oondjuhwa niikwamawawa mbika uuna yatekulwa ohayi vulu okulandithwapo kwaamboka ya hala okulanda nenge okutelekwa opo yadhipagepo omukaga.

Otuna omahala gamwe ngoka gambugala kaagena iinima yopaunshitwe oyindji ngaashi iimeno nohaga ithanwa ombuga, omwiidhi gokombuga ohaga kala gakukuta molwaashoka kega nasha omeya gagwana. Evi lyokombuga ohali kala li ili oku elekanitha nomavi omakwawo ngaashi iiheke.

Otu na iithitukutu oyindji muuyuni noyagamenwa nakehe oshithitukuti oshi na uukwatya washo. Onduli oyo yimwe yomiithitukuti iile noyi na othingo onde oshowo omagulu omale.

Aanafalama ohaya kunu iikwamboga ya yoolokothana ngaashi omboga nayilwe ya gwedhwa po, nelalakano oku ninga oshimaliwa mokupitila moku landitha moositola ndhoka hadhi landitha noshowo kaakwashigwana yomomudhingoloko ogwo tuu ngoka nenge yomomidhingoloko dhopo pepi.

Ethimbo lyoondima aakwashigwana ohaya kongitha omambakumbaku okulonga omapya gawo, oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya yelayelwa nawa nohayi lumbakanitha evi opo iimeno yimene nawa

Aanafaalama ohaya tekula nokumuna oondjuhwa nelalakano lyokuninga iimaliwa okupitila mokulanditha oondjuhwa kondandalunde nenge omayi opo ya vule okugwanitha po oompumbwe dhawo nodhaakwanezimo.

Otuna iinamwenyo yo mokuti ya yooloka moka mwa kwatelwa oonduli. Onduli oyo oshinamwenyo shomuthika omule muuyuni nohashi ondodha omeho gaatalelipo uuna yeya oku talelapo.

Otu na omaludhi giikwamboga ya yooloka ngaashi uunawamundesha, omatama, oonyanga oshowo oomboga. Iikwamboga mbika ohayi gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana okulonga miikunino, nokulanditha opo ya mone iiyemo yo ku ikwathela.

Pethimbo lyefundja aantu ohaya tulamo omilavalava Noonete okukwata oohi, oontangu oshowo omakende. nelalakano lyoku tidhapo omukaga noku ninga iimaliwa moku pitila melanditho.

Otuna iithitukuti oyindji moshilongo noyina uukwatya wawo wayoloka noyili yagamenwa. Iithitukuti mbino ongashi Oondjamba, Uumenye oshowo Oonduli. Onduli oyo yimwe yomiithitukuti yina omuthika omule, othingo onde noshowo omagulu omale.

Aanafaalama ohaya tekula iikwamawa yomaludhi ga yooloka ngaashi oondjuhwa, noondjuhwa ohadhi pewa iikulya oshowo omeya dhivale sho dhikoke nawa . Uuna dha koko aanafaalama ohaya landitha woo oondjuhwa opo yavule oku imonenamo oshimaliwa yo yi ikwathele nenge yadhipagepo dhimwe yaninge omweelelo.

Ondjima oyo oshinamwenyo shi li palupe lwomuntu. Oshinamwenyo shika oshinamwenyo shombili, ihe ohashi vulu wo okweeta eyonagulo, uuna shi li mokati kaantu.

Pethimbo lyefundja aakwashigwana ohaya longitha iilongithomwa ya yooloka ngaashi oondjolo, iishongo oshowo oonete opo yavule okukwata oohi ye kedhi landithe nenge ya mone mo omweelelo gwayo.

Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo oshoka, ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka yayelwayelwa na ohaga lumbakanitha omavi nawa.

Aanafaalama ohaya kunu uumeno moonayilona dhoku kuna iimeno noku wu tekela nominino, opo wu mene noku koka nawa nelalakano lyokuninga iimaliwa oku pitila moku landitha kaakwashigwana.

Osha simana aluhe oku tekela oshikunino shoye nenge iimeno yoye ongula noko matango. Aanafaalama oyendji konyala ohaya tekele iimeno yawo nomeya gaza komithima, komatale nosho wo koopomba taya longitha omayemele nenge ominino.

Aawambo oha ya longo iilya, nokuyi teya uuna ya adha okutewa . Oha ya teyele ihe moontungwa noshowo moombaali nokuyi tutila kiipale, opo yi ka yungulwe yo yi pungulwe po.

Aanafalama ohaya kokeke iikwamboga yomaludhi gi ili no gi ili, moka mwa kwatelwa wo oomboga. Ohaya mono iiyemo okupitila moku landitha oomboga dhika, koositola ndhoka hadhi landitha nokaa kwashigwana momu dhingoloko.

Iikombo oyo yimwe yomiinamwenyo iiwanawa oku tekula, oshoka ohayi tu pe uuhoho mboka hatu tula piimeno opo yi koke nawa. Iikombo oya simana, oshoka ohayi tu pe onyama oshowo iimaliwa uuna ya landithwa nenge uuna onyama ya landitthwa.

Uuna omvula yaloko aanafalama ohayalongo omapya gawo niikunomwa ohayi mene nokukoka nawa uuna mepya muna uuhoho.

Efuta olyo ehala ndoka hali nyanyudha aatalelipo molwa onkalo yombepo tayi hokitha, noshowo oondeyina dhoka tadhi shambulitha omeho gomuntu. Uuna aatalelipo ye ya komunkulofuta ohaya londo koohulo dhoondeyina opo ya inyanyudhe pamwe naakwanezimo yawo.

Aanafaalama ohaya kunu omboga miikunino yawo, nelalakano lyokugandja oompito dhiilonga moshigwana nokulanditha koositola dhoka hadhi landitha iikwamboga opo yamone iiyemo.

Otuna iikwamawawa ya yooloka moka mwa kwatelwa, oonguti, oonkanga, oondjuhwa osho wo oombaka. Aanafaalama ohaya tekula oombaka noonguti, nelalakano lyoku ninga iimaliwa oku pitila moku landitha oombaka dho dhene kondandalunde

Moshilongo otu na mo aantu yomaludhi ga yooloka, moka tu na mo aantu mboka ha ya kala miihwa, noonkalamwenyo dhawo adhihe oha ye dhi dhanene miihwa nohaya ithanwa Aakwankala

Otuna omaushitwe ga yooloka, notaga hokitha moka omahala gamwe ga kundukidhwa koondundu go ogena omapola ga taakana mokati kiihwa gu uka moondundu notaga hili aatalelipo.

Otuna iiyamakuti oyindji omaludhi nomaludhi. Ngaashi oonkoshi, oonduli, kaandje nashimbugu. Oshinamwenyo shika osha thanekwa tashi yaga mokuti nelalakano lyoku konga uuhupilo.

Uuna omvula yaloko, omwiidhi oha gumene nokuziza nawa noosheno oha dhi sheneke nawa. oondjuhwa oha dhi napa nokulya omwiidhi opo dhivule oku valathana noko ku indjipala.

Omagumbo gopaShiwambo ohaga dhikwa niiti, eta yi kambwa nomihuya. Ohaya longitha wo omwiidhi okukumba oondunda dhawo.

Uundjuhwena ohawu pewa iikulya no meya opo wu vule wu koke woo wu landithwepo ngele wa koko nawa opo ku monike oshimaliwa.

Aanafalama ohaya kunu iikwamboga yomaludhi ga yooloka, ngaashi oomboga, nelalakano oya kalandithe pomahala gi ili nogi ili, opo yamonemo oshimaliwa yi ikwathe.

Otuna omahala gamwe ngoka ga mbugala ka gena nande iinima yopaushitwe oyindji ngaashi iimeno na ohaga ithanwa ombuga. Nevi lyokumbuga olyi ili oku yelekanitha nomavi omakwawo ngaashi iiheke .

Moshikunino shiinamwenyo omuna omahala gomanwino ngaashi oondombe mpoka iinamwenyo hayi hangana nokunwa omeya, opo yaa iyakemo yi ka monithe aantu oshiponga nokuyonagula oshoka oyi li ya nika oshiponga.

Pamuthigululwakalo omagumbo goshiwambo okwali haga tungwa muna oondunda dhomwiidhi, dha dhikwa niithini mooha mbyoka yahogwa momiti.

Aantu ohaya tungu omalilo noombale e taye ga tula omapi. Omalilo ngano ohaga longithwa okutelekela iimbombo yaanegumbo nenge yaayenda.

Otu na iithitukuti yomaludhi ga yooloka ngaashi uumenye, oondjamba oshowo oonduli. Iithitukuti oyo tuu mbino ohayi e ta iiyemo moshilongo oku pitila metalelepo lyaatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili nenge pomahala gopopepi.

Uuna nashenga ye ga dhenga pevi, aakwashigwana ohaya longitha uundjolo, uulongolola noshowo oonete okukwata oohi, oontangu nomakende, opo ya tidhe po omukaga nokuimonena mo iiyemo okupitila mokulanditha.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga ya yoolokathana ngaashi, omatama, oonyanga, iihakawutu oshowo oomboga. Nelalakano lyokuninga oshimaliwa okupitila mokulanditha kaakwashigwana mboka ye li momudhingoloko gwawo.

Otuna omahala ngoka ganuninwa omuntu oku uvitha nawa omwenyo goye. Hoka omuntu hoyi nakahewa nenge kuume koye etamu ilandele iikulya yeni oshowo okunwa ne tamu inikathana komilungu.

Omagumbo gopashiwambo ohaga dhikwa niiti mbyoka ya za komiti etayi kambwa nomihwiya. Ohaya longitha woo oomwiidhi okukumba oondundu dhawo.

Otuna omahala gomakungulukilo gomeya. Omahala ngano ohaga monika nawa, no haga hili aantu opo ya ka talelapo noku kiinyanyudha pamwe naakwanezimo, okuume nenge ookahewa ka wo.

Moshikunino shiinamwenyo otuna mo iinamwenyo yomaludhi gayooloka moka mwakwatelwa oonduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshile nohayi gandja iiyemo moshilongo uuna aatalelipo yeya okutalelapo.

Otuna omaludhi giikwamboga mbyoka hayi kunwa nelalakano lyoku gandja iiyemo. Oku pitila melanditho. Noku gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana . Na iikwamboga oyili iitungithi yolutu.

Aanafaalama ohaya kunu omboga miikunino yawo nelalakano lyokugandja oompito dhiilonga moshigwana yokulanditha koostola ndhoka hadhi landitha iikwamboga opo yamone iiyemo yokwiikwathela.

Eshito oha li monika nawa uuna lya ziza. Iimeno yomaludhi ga yoolokathana oha yi opalekitha eshito na iimeno oha yi mene nawa pehala nomevi ndyoka ndyi na uuhoho nomeya ga gwana nawa.

Opuna omahala ngoka aantu ye hole okutalela po nokukala yeli po yi ikalela tayu uvitha nawa omwenyo dhawo yeli pokamutenya taya nu okoothiwa yo taya tala nkene eshito lyili lyo opala.

Aanafaalama ohaya longo iilya . Ohaya teleke iikwiila nuusila womahangu , naashika ohashi gandja oompito dhiilonga niiyemo okupitila melanditho.

Oombaka odho dhimwe dhomomaludhi gomiikwamawawa noombaka odhina omilungu omile no ohadhi vala uumbakona naantu ohaya monomo iiyemo okupitila melanditho.

Otuna omandhindhiliko ngoka haga gandja oompango pomahala ngaashi oshikunino shiinamwenyo yomokuti, nelalakano lyokukwatela po omulandu noku iyutha koompango ndhoka dha tulwa po opo ku keelelwe iiponga.

Iikombo oya simana, molwaashoka ohayi tupe iimaliwa, uuna ya landithwa po. Ohayi tu pe wo natango onyama, uuna megumbo mu na sha omukaga.

Oondjuhwa odho iikwamawawa hayi koko nawa uuna omvula yaloka oshoka otadhili oongala ndhoka dhasheneka nawa nomwiidhi nohadhi paluka nawa komalutu noku valathana etadhi indjipala.

Iimuna ngaashi oondoongi, iikombo oshowo oongombe, oha dhili omwiidhi opo dhi paluke nawa komalutu. Ohayi gandja iiyemo okupitila melanditho lyomahini, onyama, iipa oshowo omagadhi.

Uuna omvula ya loko iishana noondombe ohayi kala yuudha omeya. Moka hamu mene iimeno yomaludhi gayoolokathana . Ngaashi omavo noombundu. Iimeno mbika ohayi kala ya nyanyukwa uuna yili momeya moka nohayi kala tayi monika nawa.

Aantu ohaya longitha oonete oku kwata oohi pethimbo lyefundja, nelalakano lyoku tidha po omukaga, noku ninga iimaliwa oku pitila melanditho.

Otuna iithitikuti mbyoka ya simana moshilongo noya gamenwa. Oonkoshi odho dhimwe dhomiithitukuti ya simana no hayi gandja iiyemo iiwanawa oku pitila momayego osho woo moshipa. Naambika oya tali kako yina ongushu.

Aantu oya totopo iikunino opo yakunemo iimeno yomaludhi gayooloka, nokuyisila oshimpwiyu sho kwiitekela omeya noku yitula uuhoho opo yi koke yo yavule okulya iiyimati nokulanditha.

Pethimbo lyoondima, aanafaalama oha ya longitha omambakumbaku okulonga omapya gawo, oshoka ogo gamwe goomilongithomwa mbyoka yayelayelwa noya talikako ha yi lumbukanitha nawa evi opo iimeno yimene nawa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Omutonateli ohasi oshimpwiyu oku yipa iikulya osho wo omeya, nelalakano opo dhi koke nawa dho dhi vale wo nawa.

Aanafalama ohaa tekula noku muna oondjuhwa nelalakano lyoku ninga iimaliwa. Oku pitila moku landitha oondjuhwa kondandalunde nenge oomayi opo ya wape oku gwanithapo ompumbwe dhawo adhihe no dhaa kwanezimo.

Uuna aanafalama taya tekula oondjuhwa, ohaya munu oombuto dhayoolokathana, oonkadhi nomakondombolo, nokudhi tekula nomeya niilya, nelalakano dhi valathane noku indjipala, opo dhivule oku eta iiyemo.

Aakwashigwana ohaya kwata oohi, oontangu, omanyonyongwi, omambalanangu oshowo omakende nelalakano lyoku keelela komagumbo nenge yaka landithe yo ya vule oku imonena mo iimaliwa yoku landa iikutu yawo, oku futa osikola oshowo oku landa iikulya momagumbo gawo.

Aanafalama ohaya totopo oondama dhawo dhokumuna no kutekula oohi, omakende noshowo ontangu. Ohaye dhisile wo oshipwiyu

Otu na omaushitwe ga yooloka notaga hokitha moka omahala gamwe ga kundukidhwa koondundu nomapola ga taakana mokati kiihwa guuka moondundu notaga hili aataleli po.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga ya yoolokathana ngaashi oomboga nayilwe ya gwedhwa po nelalakano lyokuninga oshimaliwa oku pitila mokulanditha koositola ndhoka hadhi landitha nokaakwashigwana momudhiingoloko.

Otuna iithitukuti mbyoka yasimana moshilongo noya gamenwa ngaashi oondjamba, oonkoshi, oosino noshowo oompanda. Ompanda oyo yimwe mbyoka hayi gandja iiyemo okupitila momayego, oshipa oshowoo omiyinga. Oya talikako yina ongushu.

Moshikunino shiinanwenyo otunamo iinamwenyo ya yooloka ngaaashi oongolo osho woo oonduli. Iinamwenyo oyo tuu mbika ohayi gandja iiyemo moshilongo uuna aatalelipo yeya oku talelapo.

Opuna uudhila womalidhi ga yooloka ngaashi oonguti ,ooshukutula oshowo omahwiyu, hano okadhila kehwiyu kathanekwa ka londa koshitayi shomuti.

Pamuthigululwakalo ondjuhwa ngele tayi telekelwa aayenda, ohayi hukulilwa metiti ndoka lyaningwa meloya. Inaayi tetwa yaza ashike omutse nomakaha.

Pamuthigululwakalo ondjuhwa ngele tayi telekelwa aayenda ohayi hukulilwa metiti inaayi tetwa, ya za ashike omutse nomakaha, ohayi tulwa woo uutowalekitho ngaashi oonyanga nomatama.

Oondjuhwa ohadhi utumanene uuwuhwena wawo nokuwapa uupyu opo wuvule okukoka, nasili shipwiyu yadho oha yedhilanditha opo yamone iiyemo yokwikwathela nokulya wo onyama yatidhepo omunkanga.

Ongolo osho shimwe shomiiyamakuti sha simana nosha gamenwa moshilongo shetu, oshoka ohashi eta iiyemo moshilongo okupitila maatalelipo nonyama yongolo ohayi liwa nohayi landithwa wo. Oshipa shongolo ohashi longithwa okuninga iikatha.

Otuna iithitukuti oyindji moshilongo, nayimwe yomiithitukuti mbyoka hatu vulu oku adha mEtosha nenge kokashana ongaashi uumenye, oongolo, oompo oshowo oonduli.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti nosha ngamenwa, oshinamwenyo shika oshina omuthika omule nohashi eta iiyemo moshilongo, uuna aatalelipo ta yeya okutalelapo oshikunino shiinamwenyo.

Aatalelipo ohaya katalelapo oshikunino shiinamwenyo . Moshikunino shiinamwenyo omuna omaludhi giinamwenyo yayooloka moka mwakwatelwa oonduli. Oonduli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka inayi nika oshiponga, naatalelipo ohaya kutha omafano nando.

Otuna iikwamawawa ya yooloka moka mwakwatelwa oondjuhwa. Aanafaalama ohaya tekula noku muna oondjuhwa nelalakano lyoku ninga iimaliwa moku pitila moku landitha oondjuhwa kondanda lunde nenge omayi opo ya wape oku gwanithapo oompumbwe dhawo nodhaaakwanezimo yawo

Otuna iinamwenyo ya yolokathana ngashi oondjamba, oonkoshi, oompinda noshowo oonduli. Onduli oyo oshinamwenyo shomuthika omule muuyuni nohashi shambukitha omeho gaatalelipo.

Otuna iinamwenyo ya yooloka tuna oondjima iinamwenyo yomokuti ,ondjima oyo oshinamwenyo shomuthika omuhupi noshi hole wo okukala koondundu tashi li sho tashi dhana iinima yasho.

Otuna omadhidhiliko ngoka haga gandja oompango pomahala ngaashi iikunino yiinamwenyo yomokuti, nelalakano lyokukwatela po omulandu nokwiiyutha koompango dhoka dhatulwa po opo kukeelelwe iiponga.

Otuna omikalo odhindji dhoku tekela iimeno moka mwa kwatelwa omukalo goopayipi dhaandjakanekwa pooha dhiimeno, na omukalo nguno ihagu mana po ethimbo lyomunu, go ihagu longitha omeya ogendji.

Oohi odha simana oshoka ohadhi kwathele aantu, opo ya kandule po oompumbwe dhawo ngaashi okudhi teleka megumbo opo wu kandule po omukaga oshowo natango okudhi landitha opo wu mone oshimaliwa sho kwiikwathela.

Aantu yamwe ohaya nduluka po oondama dhawo yene nelalakano lyokukwatela mo oohi nokudhi muna. Naashika ohaye shi ningi nomatompelo ga yoolokathana, okutya pamwe okulanditha nenge okulya uuna ya kwatwa komukaga.

Aanafaalama ohaya sile oshimpwiyu oomboga dhawo miikunino okukutha po iimeno mbyoka inayi pumbiwa, oshoka ohayi eta uumbaambala. Ohayi mana po ehala lyiimeno mbyoka ya pumbiwa, yo ohayi mana po ishewe omeya.

Moshikunino shiinanwenyo otunamo iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga ngaashi ooonkoshi. Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka iha shili omwiidhi nohayi tilika iinamwenyo yilwe yomaludhi ga yooloka.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga ya yoolokathana ngaashi oonyanga, omatama nosho woo oomboga, nelalakano lyokuninga oshimaliwa okupitila mokulanditha koositola ndhoka dhi li popepi nenge kaakwashigwana mboka ye li momudhingoloko moka.

Aantu ohaya ka talelapo pomahala ga yooloka nelalakano lyoku inyanudha pamwe naakwanezimo yawo noku tala nkene eshito li li lyo opala. Ohaya kala taya yotha oonyama dhawo yo taya tyapula pamwe naakwanezimo yawo.

Otuna iithitukuti ya yooloka yomokuti niinamwenyo mbika ongaashi oonduli oshowo oondjamba. Iinamwenyo mbika oya gamenwa kepangelo nohayi shambukitha aatalelipo uuna yeya moshilongo shetu nenge yaza kiitopolwa yimwe.

Otuna omaludhi giifitukuti oyindji moshilongo ndjoka yina ongushu noya gamenwa, ano oongolo odho dhimwe dhomiithitukuthi mbyoka ha yeeta iiyemo moshilongo oku pitila moshipa shawo nosho woo monyama ndjoka yatalikako yina ongushu.

Uuna Shiyenga e ga dhenge pevi, omwiidhi ohagu mene nokuziza nawa, noondjuhwa ohadhi napa nokuvalathana e tadhi indjipala.

Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo nodhi hole oku kala pokuma puna omeya nelalakano dhimbwinde, naatekuli ohaya si oshimpwiyu shokudhipa iikulya nomeya gokunwa naamoka dhina oku kala tadhi mbwindi, opo dhi wape oku kala tadhi vala nawa.

Pethimbo lyoondima aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okulonga omapya gawo, oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya yelwa yelwa nohayi lumbakanitha nawa evi, opo iimeno yi mene nawa.

Ondjamba oyo oshiyamakuti shoka hashi eta iiyemo moshilongo okupitilwa metalelepo lyaatalelipo . Epumba lyawo ohali longithwa okupanga eshikisha .

Pethimbo lyoondima, aakwashigwana ohaya longitha omambakumbaku okulonga omapya gawo, oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya yelwayelwa, nohayi lumbakanitha nawa evi, opo iimeno yimene nawa.

Aanafalama yamwe ohaa nduluka po oondama dhawo yoyene nelalakano lyokukwatela mo oohi noku dhi muna. Shi ikwatelela komatompelo ga yoloka ongele odhokulanditha nenge okuulukila aatalelipo yontumba.

Kaandje oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo yomokuti, no ya gamenwa. Oshinamwenyo shika osha yalikako shina iinamwenyo yekoto.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga ya yooloka Ngaashi omboga nayimwe ya gwedhwa po. Nelalakano lyoku ninga oshimaliwa okupitila mokulanditha koositola ndhoka hadhi landitha nokaakwashigwana momudhiingoloko.

Uuna aanafaalama taya tekula oondjuhwa ohaya munu oombuto dha yoolokathana ngaashi oondjuhwa oonkadhi nomakondombolo nelalakano dhivalathane nokwiindjipala opo dhivule oku eta po iizemo iiwanawa.

Aanafaalama ohaya tekula uuyuhwena noku wu sila oshimpwiyu oku wu pa omeya niikulya opo wu koke nawa, yo ya vule oku wu landitha ya mone mo iiyemo yokwiikwathela.

Ehumokomeho olye etelela iilongithomwa oyindji yomoofaalama ya yooloka. Aanafaalama ohaya longitha okashina kokuteta omwiidhi, okuteta omwiidhi pehala mpoka omwiidhi guli po ogundji.

Aanafaalama ohaya kunu noku kokeka oomboga, noomboga ohadhi gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana okulonga miikunino nokulanditha koositola ndhoka hadhi landitha iikwamboga opo ya mone mo iiyemo.

Pethimbo lyoondima aanafaalama ohaa longitha omambakumbaku okulonga omapya gawo. Oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka yayelwayelwa nohayilumbakanitha nawa evi opo iimeno yimene nawa.

Aanafalama ohaya tekula iingulu opo yivale uungulwena owundji yo oyiindjipale nelalakano yokuyilanditha kondandalunde nenge yalandithe oonyama opo yavule okumona iimaliwa yokwikwathela.

Moshikunino shiinamwenyo otuna mo iinamwenyo yomaludhi gayooloka ngashi oongolo oshowo oonduli, naa iinamwenyo oyo tu mbika ohayi gandja iiyemo moshilongo uuna aatalelipo yeya oku talelapo.

Iinamwenyo yomokuti oyi na omaukwatya ga yooloka. Onduli ohayi nu omeya ya pashalala omolwa omagulu ngoka omale, oshowo othingo, na oya talika ko onga oshiyamakuti oshile.

Pethimbo lyokulonga aanafalama ohaya longitha omambakumbaku oku longa omapya gawo, oshoka ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya yaalelwa nohayi lombakanitha nawa evi opo iimeno yi mene nawa.

Oyuna iithitukuti mbyoka ya simana moshilongo noya gamenwa. Ompanda oyo yimwe yomiithitukuti mbyoka hayi gandja iiyemo moshilongo okupitila momayego, oshipa osho wo ooniga mbyoka ya talika ko yina ongushu.

Uuna omvula yaloka omwiidhi ohagu mene nawa ngoka hagu liwa kiinamwenyo ngaashi iikombo, oonzi, oshowo oongombe. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala ya paluka nawa komalutu nokuvala nawa. Ohayi gandja wo iizemo iiwanawa komutonateli.

Uuna nashenga e ga dhenge pevi, aakwashigwana ohaya longitha oondjolo, uulongolola oshowo oonete oku kwata oohi, oontangu nomakende. Opo ya tidhe po omukaga noku mona iiyemo oku pitila melanditho.

Endombo olyo oshimeno shoka sha yelwayelwa shi na ongushu Pashiwambo, oshoka ohashi panga aantu niinamwenyo nohali aludha omikithi dha yooloka mwa kwatelwa uuwehame womomakutsi osho woo iilalo.

Otuna iikwamawawa yayooloka moka mwakwatelwa oondjuhwa. Aanafaalama ohaya tekula nokumuna oondjuhwa dhawo moka haye dhipe iikulya osho wo omeya gokunwa. Nelalakano okuninga iimaliwa okupitila mokulanditha oondjuhwa kondanda lunde nenge omayi opo yawape okugwanithapo oompumbwe dhawo nodhaakwanezimo.

Aanafalama ohaya kunu iikwambonga ya yoloka thana ngashi ombonga nayimwe yangwedhwapo nelalakano oku ninga oshimaliwa oku pitila mokulanditha mositola dho modhingoloko moka nosho wo ka kwashingwana mboka yeli modhingoloko moka.

Aantu yamwe ohaya nduluka po oondama dhawo yene nelalakano lyokukwatela mo oohi nokudhi muna, shi ikwatelela komatompelo gi ili nogi ili ongele okudhilanditha nenge okuulikila aatalelipo yontumba.

Otuna iikwamawawa yomaludhi gayooloka nashimwe shomikwamawawa mbika oombaka. Ombaka odho dhimwe dhomikwamawawa mbyoka dhihole pokuma puna omeya opo dhivule okuvala nawa.

Otuna iikwamawawa ya yooloka moka mwa kwatelwa oonguti noonkanga, osho wo oondjuhwa. Aanimuna ohaya tekula noku muna oondjuhwa nelalakano lyokuninga iimaliwa, okupitila moku landitha oondjuhwa kondandalunde nenge omayi, opo ya mone oshimaliwa yoya vule okuyambidhidha.

Otuna omahala ngoka ga longekidhwa noga nuninwa oku uva ombepo noku uvitha omwenyo nawa, moka omuntu hoyi na kuume nenge kahewa koye etamu landa iikulya niikunwa yontumba nokunikathana komilungu.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Nomutekuli oha si oshimpwiyu shoku dhi pa iikulya nomeya, opo dhi wape okukoka nosho wo okuvalathana dho dhi ete iiyemo yoku ikwathela megumbo.

Otuna iithitukuti yomaludhi gayoloka uumenye, oonduli, oongolo oshowo oondjamba. Ondjamba oyo oshiyamakuti shoka hashi eta iiyemo moshilongo oku pitila metalelopo lyaatalelipo. Netudhi lyondjamba ohali lingithwa oku panga eshikisha.

Otuna omadhindhiliko ngoka haga gandja oompango pomahala ngaashi oshikunino shiinamwenyo yomokuti. Nelalakano oku kwatelapo omulandu noku iyutha koompango dhoka dha tulwa po. Tu keelele iiponga kaayi holoke

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Na omutekuli oha si oshimpwiyu shoku dhi pa iikulya nomeya opo dhi wape dhi koke, nokuvalathana nawa.

Omagumbo gopashiwambo ohaga dhikwa niiti mbyoka yaza momiti ihe etayi kambwa nomihuya. Ohaya longitha omwiidhi okukumba oondunda dhawo.

Otuna iikwamawawa ya yoloka moka mwakwatelwa oonguti, oonkanga no shoyo oondjuhwa. Aanafalama ohaya tekula noku muna ondjuhwa nelalakano lyoku ninga iimaliwa oku pitila moku landitha oondjuhwa kondanda lunde nenge omayi opo ya wape oku gwanithapo oopumbwe dhawo nodhaakwanezimo.

Moshikunino shiinamwenyo otu na mo iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ngaashi oonkoshi. Onkoshi oshinamwenyo shoka ihashi li omwiidhi nohashi tilika kiinamwenyo oyindji yomaludhi ga yooloka moshikunino omo tuu mo.

Moshilongo shetu otu na mo iithitukuti oyindji yomaludhi ga yooloka. Tu na mo oondjamba, oonduli, oomenye oshowo ooshimbungu niithitukuti mbika ohayi ya okunwa omeya uuna ya sa enota.

Muuyuni omuna omawushitwe ga yoloka notaga hokitha moka omahala gamwe ga kundukithwa kondundu nomapola ga enda mokati kihwa guka moondundu notaga hili atalelipo.

Moshikunino shiinamwenyo omuna oma hala goma nwino ngaashi oondobe moka iinamwenyo ha yi hangana noku kanwa omeya, opo yaa iyakemo yika monithe aantu oshiponga noku ka yona gula omaliko gaantu, oshoka oyili ya nika oshiponga.

Iinamwenyo yomokuti oyi na omaukwatya ga yooloka. Onduli ohayi nu omeya ya pashalala, omolwa omagulu ngoka omale, noshowo othingo. Oya talikako onga oshiyamakuti oshile.